awa ezali beboka kolia ezali na kati ya sani ya pembe na kati motane awa ezali babiloko ya kolia baza kolaksa biso tomoni ezali apai bakati katikati na kati bati na kati tomoni na kanya oyo ezali baleisaka na yango nde tozali komona awa

Bisika oyo bazali kolakisa biso esika batekaka babiju, ezali ndako oyo babengi bijouterie tomoni baza kolakisa biso babiju ya lolenge mingi, tomoni oyo ya maboko, ya kingo ya matoyi naya misapi tomoni ya ndenge na ndenge.

Bilili oyo tozali komona, bazali kolakisa biso pont , ezali pont moko oyo ezalalaka na congo brazza , kitoko mingi kasi na se ya pont wana tomoni ba ndako mingi ezali wana.

Elili oyo, tozali komona ndako moko ya kitoko ! Ezali mpenza ya etage. Kasi tomoni ezali kitoko ! Ezali monene, na tomoni ezali na ekuke to portai ya mwindo.

Awa tozali komona kisi babengi yango MUCOFEEX eza nakati ya carton na yango okokuta yango na pharmacie.

Na elili oyo tozali komona ezali piblisite oyo bakomi pre avoir la vie en couleur nde bakomi balakisi biso awa soki ba salaka ndini toyebi te soki tokomona vie en couleur ndenge nini toyebi te kasi ebongi okende wana okotuna bango bako yebisa yo.

Awa tozali komona balakisi biso bana-basi oyo bazali kobimisa mosoto na kati ya terase esika mai elekaka pembe na balabala bamutuka eza koleka wana.

Na bilili oyo tozali komona ezali mur ya ndako baza ko lakisa biso, kati ezali ya mabende tovmoni na ba fololo ezali pembeni wana kasi ndako ezali ko monana te nde tozali ko mona awa .

Ba bilili oyo tozali komona ezali moteur ya motuka nde bazali kolakisa biso awa, oyo tozali komona moteur ya motuka.

Na , Esika oyo tozali komona mabele tomoni na mwa matiti , moke pembeni kasi na ngambo kuna tomoni , balabala moko eleki ngambo kuna tomoni , bandako oyo batongi ! ezali kuna ,ezali esika, moko mosika na ville .

Buku babengi image stock batie mwana moko likolo na yango mais na kati soki okoti na kati oko tanga makambo mingi oyo bakomi wana po oyeba mpona nini buku oyo basali yango.

Awa tomoni eza ba polices bafandi nakati ya camionette nabango bazali KO kende na mosala tomoni baza na minduki nabango kasi balati bango nyoso ba uniforme nabango.

Na eleli oyo tozali komona ezali bamatiti ezali bafololo oyo bazali kolakisa biso awa tomoni eza mingi ezali pe kitoko mpona kotia yango na ndako.

Na bilili oyo baza kolakisa biso esika oyo bati batante oyo bati na bakiti ya kitoko oyo batu oyo soki bauti kosokola na ebale tozali komona ebale kuna soki bauti kosokola na ebale bayakaka kopema awa po bazwa moi yango wana tozali komona.

Awa ezali ndunda ezali na kati ya sahani ya pembe namwa pilipili aza kopesa posa yakoliya na fufu ezali pembeni nayango.

Awa balakisi biso elenge ya mobali asimbi sayani na loboko azali na biloko azali kolia tomoni ezali banyama ezali na bamakemba kasi sayani yango ezali ya pembe tomoni ezali na trico ya mutane tozali komona aza kolia kasi atelemi afandi na se te.

Na bilili oyo, tozali komona ezali kamio. To moni kamio yango, ememi ba nzete mingi na carousserie na yango. To zali komona ezali na cabine oyo ezali ya pembe. Kasi tomoni ezali kotambola na kati ya balabala ya mabele.

Awa tomoni baza ko lakisa biso nanasi, tomoni nanasi yango ezali kitoko tomoni ekoli ekomi pembeni ya ko buka yango po bato ba liya tomoni ezali kitoko.

Na elili oyo baza kolakisa biso ezali basapatu mibale ya bana-mibali ezali na langi ya mwindo batie likolo ya sima yango wana baza kolakisa biso tomoni ezali kitoko kitoko mingi.

Awa bazali kolakisa ezali ndako ya nzambe oyo ya bakatolike baza kolakisa biso awa tomoni ezali kitoko ezali pe na bafololo ya kitoko pemeni na yango yango wana tozali komona awa.

Na bilili oyo tozalikomona likolo ya mesa tomoni ba mikate oyo ba bengi beignets basilisi KO kalinga yango pe epesi posa ya koliya.

To zali ko mona ba lakisi ezali elamba ya kitoko oyo ezali ya bana mibali, nde ba lakisi awa ezali ya pembe kasi na kati n'ango, ba tié ba ligne moko oyo ezali ya moyindo, to moni ezali kitoko, baza ko lakisa biso ezali esika ba tekaka bilamba .

Awa bazali lakisa eza ba sapatu ya Bana basi ya kangi ya pembe Ezra Kitoko mini Ezra ya baba basi

Awa tozali komona eaa nakati ya ndaku ya nzmbz Oyo ya catholique

awa tomoni lisusu biloko kolia batina saano ya pembe ezali likola mesa tomoni ezali ba misuni misatu bati wana ezali komonana kitoko mpona kolia ezali elengi ezali kopesa eloko bengi apeti

Na elili oyotozokomona eza ba marteau ndebaza kolakisa biso awa eza outillage yabato oyo basala na mosaka ya maboko oyo ya libende na mabaya basalisaka biloko yango eza outillage nandenge balobaka na monoko ya lopoto.

Ba zali ko lakisa biso na elili oyo esika ba komi forage do potable ezali esika ba salaka mai oyo bato ba koki komela yango wana ezali awa yango wana baza kolakisa biso ezali na ka ndako na yango moko oyo ezali na ba kantine minene likolo na yango oyo eza na langi ya mwindo kasi ka ndako yango ka zali moke kasika bati langi oyo ezali ya pembe na bululu.

Bilili oyo tozali komona ezali batu ya unicef oyo baza kosalisa bana mike ndenge nini bakoki kotanga na kokoma tomoni ye elenge mobali asalaka na unicef azali kolakisa bana ndenge nini ya kotanga na ndenge nini ya kokoma.

Awa tomoni logo ya Nokya nde balakisi biso awa tozali komona ezali logo oyo eza na langi ya pembe na bululu kasi logo ya Nokya.

na eleli oyo baza kolekisa biso kisi ya vitamine oyo babengi sipome4 batia bambuma mingi likolo na yango eza na kati ya carton na yango ya pembe kasi ezali ya vitamine

Awa tomoni baza kolakisa biso ezali pikipiki moto kasi moto yango tomoni eza tukutuku, mutu avandi likolo na yango te nde bazala kolakisa biso awa kasi pembene na yango tomoni lokolo ya moto mosusu azali likolo ya moto soki azali kokende wapi toyebi te kasi oyo balakisi biso motu afandi likolo na yango te balakisi biso kaka moto etelemi.

Mesa oyo, eza kolakisa biso sani ezali na supu ya mbala na nyama. Pembeni milangi mibale. Moko ya wisky black label, na mulangi ya Heineken. Na sima ezali nde jeux de Bullard.

Awa tozali komona ezali lisusu logo balakisi biso logo wana bakomi hypercule bakomi mai belline hypercule salon shop elingi koloba esika oyo sokokei especialemant ezali ya bana-basi okokende bakosala osuki na yo bakopakola na maboko na yo balangi oyo bapakolaka na manzaka eza ba biloko kilikili oyo ezali ya bana basi ezali kasi salon shop ya banabasi kokende mpuna babongisi yo mpe batekeli yo biloko.

Na bilili oyo tozali komona ezali elenge ya mobali azali kokanga foto ya souvenir na mwana na ye ya mwasi. Tomoni basimbani kasi foto yango ezali kitoko ezali kitoko tomoni esimbi kitoko mingi.

Bilili oyo tozali komona baza kolokisa biso eleko ya kosala na mosala ya mabele, tomoni bati yango wana kasi balakisi te balakisi kaka nzete na yango nde tozali komona awa na likolo ya mabele.

Awa tozali komona ezali bilenge oyo tomoni ezali ba papa oyo na mama baza kolakisa biso balati kitoko bazali bato basalaka ya politike po tomoni na bendela ya congo ezali na sima na bango baza na kati ya ndako oyo ezali kitoko baza kosola na makambo na bango ya politique batelemi bazali kozwa eloko babengi foto baza kozwa bango foto ya souvenir.

Awa tozalikomona elengi ya Mwana mwasi moko alakisi biso mutu naye tomoni bakangi suki malamu tomoni azali na suki oyo ezali ya pembe pe tozomona elongi naye te.

Awa bazali kolakisa biso esika batekaka ba sapatu ndeyango balakisi biso ndewana bazo lakisa biso ezali biloko yakitoko mingi mingi kasi ezali ba sapatu ya Bana basi.

Eza ba machine ezalaka nakati ya mutuka ba mécanicien nde bayebi esalaka nini nakati ya mutuka.

Awa tozali komona ezali ekeko bazali kolakisa biso awa bazali kolakisa biso modele ya suki tomoni modele ya suki yango ezali iokokitoko kitoko mingi suki yango ya komi ti na mabele na ye tomoni ezali ya mwindo ezali ya bameche ba drede.

Tozali komona bana bazali na molongo tozali komona batelemi batelemi bazali kokende soki wapi ezali bana yakelasi oyo liboso bakota na kelasi bati bango dabol na molongo.

Na elili oyo tozali komona baza kolok pso ba fololo tomoni fololo yango ezali balone yango na esika moko oyo babengi jardin tomoni ezali kitoko tomoni esi ekoli ebandi kokoma monene te yango wana tozali kotala esika oyo.

Awa tozali komona ezali polisie tomoni bapolisi bakangi foto na mosusu azali na pikipiki soki azali kokende wapi toyebi te nde bazali kolakisa biso awa.

Na bilili oyo tozali komona ezali loso oyo bati na kati ya sani moko ya kitoko sani oyo eza na bafololo badisine na kati wana oieliosykoliatomonii ezali kopesa mposo ya kolia.

Ba bilili oyo tozali komona ezali motuka oyo ezali motuka taxi voiture tomoni etelemi kasi ezali na langi oyo ya mai ya pundu na pempe kasi tomoni etelemi ezali na batu na kati te ezali kozela.

Na elili oyo tozali komona ezali esika moko balakisi biso mesa mesa yango ezali ya mabaya kasi tomoni basali yango bati ba dekoration likolo na yango ezali kitoko mpona komona nde tozali komona na bilili oyo bazali kolakisa biso awa awa.

Na bilili oyo tozali komona baza kolakisa biso biloko ya cosmetique tomoni ezali ba mafuta songolo oyo bato ba pakolaka na nzoto na bango po poso na bango ezala kitoko ezala sembe sembe

Na biloko oyo tomoni ba lakisi biso ezali bijou oyo ba lataka na kingo na oyo batiaka na matoyi, nde ba lakisi biso awa tomoni ba expose yango bazo lakisa biso ndenge ezali kitoko.

Na elili oyo tozali komona ezali mokonzi ya kongo braza ville ya kala ezali sasu ngesu te kasi ezali oyo ya kala de bazali kolakisa biso alati uniforme na ye ya ba soda azali kopesa losako.

Bilili oyo tomoni baza ko lakisa biso mwasi moko ya kitoko tomoni mwasi yango azali na suki mingi, tozali komona suki na ye ekomi na mapeka kasi ezali kitoko mingi ezali na langi ya mwindu ezali kitoko kitoko mpenza na komona.

Aawa to zali ko mona baza ko lakisa biso ndako moko to moni clôture yango ezali monene kasi to moni ba komi ezali hotel . Hotel esika bato ba kendeka ko lala soki ba lingi ko pema, soki bazali na mibembo ba kotaka wana ba lali sima bazongi epayi na bango .

Na bilili oyo tomoni baza kolakisa biso ezali logo oyo ya polise ba lobi polise allat polise allate nde bango wana ba lakisi biso tozali ko mona ezali ya polise tomoni ezali na langi oyo ezali ya pembe na moindo ba komi police departement.

Elili oyo tozali komona ezali buku ya inglish wipes tomoni siye maneye primare tomoni mwana mwa si azali kokima wana azali kosala spore kasi ezali oyo ya kolaksa batu inglish.

Bilili oyo tozali komona bana mike bafandi na se tomoni bango nyonso bazali kolia, bazali kotala soki television kasi bafandi na se bazali kolia.

Awa tomoni balakisi biso ezali biloko ekeye na cosmetique te tomoni oyo babenge yango betasolution tomoni ezali mafuta oyo bato bapakolaka po na nzoto na bango po poso na bango ezala kitoko ezala semeseme emonana kitoko emonana kitoko nde tomoni balakisi biso awa.

Balakisi biso babuku oyo ezali ya kotanga kifaransa tozali komona ezali babuku mingi kasi ezali ya bana mike soki olingi koyeba kifaransa okokota na kati oyekola.

Awa tozomona ba soda ya mpiko baza kosala defiler na bala bala. Balati bilamba na bango ya ba soda, bere na mutu eza na langi ya motane, basimbi munduki na maboko.

na elili oyo tozali komona balakisi biso kisi tomona kisi yango babengi yango andermal tablet soki ebikisaka bokono nini toyebi te kasi tomone ezali na kati ya carton yango esoki olingi yango kozwa ngo na kati ya pharmacie

Awa to zali ko mona elenge ya mwasi aza ko lakisa biso mutu na ye mutu na ye aza kolakisa biso modele ya suki oyo ba sali likolo ya motu na ye . Ezali kitoko a lobi tala ndenge ezali kitoko bino pe boya ba sala bino ndenge oyo bo kofuta mbongo talo oyo, to moni ezali ya moyindo mwasi yango to moni a lati na matalatala na ma lunettes wana ezali kitoko, a zali kitoko penza ndenge toza ko mona awa .

Biloko ya kolya eza nakati ya saani ya pembe ezali ba ndunda mbisi yako kauka pilipili ezali kopesa posa ya kolya na appétit.

awa tozali komona ezali mashine mashine wana tomoni elenge mobali moko alati uniforme a ya mosala na ekoti ya mosala tomoni azali kozwa mashine yango azali kotala yango soki alingi abongisa yango toyebi te soki alingi kosala yango nini de yango baza kolakisa batu awa

Awa tomoni bilenge mibali bazali kosala sport ya maboko oyo babengi basketball tozali komona moko apumbwi likolo azali kokotisa ngo na kati ya panier.

Awa tozali komona balakisi so bendele bendele ezali ya mboka oyo babengi south afrika tozali komona ezali na balangi oyo ezali motane mwindo mosaka na mayi ya pondu.

Awa bazolakisa biso biloko ya ba charpentier oyo esika basalelaka musala nde bazo lakisa biso Awa.

Na elili oyo baza kolakisa biso ezali choufflery. Yango wana ba lakisi biso ezali eleko ya kolia. Tomoni soko olambi yango okatikati yango ezali esengo esengo mingi mpona kolia.

Na eleli oyo tozali komona ezali mbisi moko oyo ezali na kati ya mai kasi tomoni mbisi yango eza pe na makolo mbisi ezalaka na makolo te kasi oyo mbisi ezali na mokolo eza pe na mokila ya molai tomoni monoko na ye ezali lokola euti komela mokila ya batu tozali komona ezali na elongi ya mabe ya mab ya mabe.

awa tomoni elenge ya mwasi ezali na kati ya bilanga tozali komona asimbi kitunga na mokongo na ye amemi kitunga na mokongo na ye azali kokata ambuma to bapundu azali kotia yango na kati ya kitunga wana

Toboni ba pau ya mabaya basalisaka na cuisine po na kolamba biloko.

Balakisi biso esika oyo, na elili oyo, ezali ndako ya nzambe, oyo ya katolique. Tozali komona, ezali na kamwa songe ya molai bati likolo. Tomoni na esika bakotelaka, kasi ezali esika ya kosambela. Awa esika basambelaka nzambe, nde tomoni awa.

Tomoni ndako moko ebazali kotonga tomoni ezali esili nanu te bazali kotonga na babrike ya nsima.

Na bilili oyo tozali komona ezali ba bougies oyo batiaka na kati ya motuka nde bazali kolakisa biso awa tomoni batandi yango na se tomoni ezali na langi oyo ezali ya pembe na mwindo ezali ba bougies oyo batiaka na kati ya mutuka na pembeniya moteur .

ya bilili oyo tozali komona ezali mwana mwasi ya kitoko mpenza tozali komona alati biloko ya mwindo na soki na ye ezali mingi ezali mwindo kasi azali koluka mafuta oyo alingi asomba po epakola na nzoto na ye tomoni azali kotanga kotanga yango malamu po asomba yango

Na elili oyo tozali komona ezali na kati ya balabala tozali komona ezali na kaminio moko ya monene, tozali komona nakama motuka moko oyo ya taxi voiture oyo eza na langi ya mai ya pundu na pembe kasi tomoni kaminio wana ezali monene ezali na langi ya pembe ememi kamwa ya conteneure ya moke na nsima na yango kasi tomoni yango etelemi.

Awa tozali komona ezali commissariat de police, nde ba lakisi biso ndako yango esika ba salelaka mosala na bango ba police nde esika oyo ya Congo Brazzaville.

Tozali komona awa ezali bendele oyo ya mboka songolo tozali komona eza balangi mibale kaka eza nalangi ya motane nalangi ya pembe kasi tomoni na minzoto oyo babengaka ba etoile ezali mitano ezali nalangi oyo ezali ya pembe

Na bilili oyo tozali komona ezali banzete oyo bazali kolakisa biso kasi ngambo kuna tomoni ezali bandaku na ngambo kuna tomoni ezali ngomba moko ya monene

Awa tozali komona ezali biloko ya kolia batie na sani tozali komona ezali ba soso kasi eza elengi elengi mingi mpona kolia nde yango wana tozali komona ezali kitoko ezali na sani likolo ya sani moko ya pembe.

Awa tomoni ba lakisi biso ezali kisi oyo bakomi dic-100 nde yango wana tozali komona soki ebikisaka maladi nini toyebi te kasi namoni batu bazali ko simba na makolo ezali lokola ebikisaka makolo.

Awa namoni balakisi biso ezali kanyama moko ya muke babenga namonoko ya lopoto aregnee

Awa tomoni ezali na cosmetique babengi yango rebactime creme, nde balobi tomoni ezali na kati ya emballage na yango, tomoni ezali mafuta oyo bato bapakolaka na nzoto po nzoto na bango ezala kitoko poso na bango ezala sembesembe.

na elili oyo tozali komona ezali mwana mwasi elenge ya mwana mwasi kitoko alati baliputa aezala na suki o bakangi ya kitoko tomoni alati etina maneti oyo ebengi kitalatala tozali komona alati na biloko ya matoi kasi elamba na ye ezali kitoko ezali ya bululu likolo na se ezali kitenge tozali komona ezali liboso ya kompute na ye azali kokoma makambo soki eza makambo nini toyebi te kasi emonani aza motu ya politiki

Awa kazali kanyama moko baza kolakisa biso awa kazali kotambola kazalika moke soki babengaka yango nini toyebi te kasi kazali kanyama.

Tozali komona, baza kolekisa biso mbuma ya kolia mbuma yakolia yango oyo babengi avokat tomoni batie yango wana ezali ba avokat, tomoni bakati moko bazolakisa biso na kati ndenge ezali tomoni mbuma yango na kati tomoni ezali kitoko mpona kolia.

Na bilili oyo tozali komona balakisi biso biloko ya kolia babenga dongo-dongo nde balakisi biso ya bato moni ezali mingi bati yango na se baza kolakisa biso.

Na bilili oyo tomoni baza kolakisa bilamba ya bana mibali eza kaka ya bana mibali awa batandi yango bazali koteka yango na kati ya botiki ezali ya pembe.

Awa namoni balakisi biso mwa buku ya kotanga oyo bakomi le monde cashe les fourmis tomoni eza banyama oyo ya mike mike

Na bilili oyo tozali komona ezali camionete oyo etelemi, tomoni camionete yango ezali ya pembe kasi tomoni etelemi ezali kokende te kasi te tozali komona na bilili oyo.

Elili oyo tozali komona ezali ba sapato ya bana mike ezali ba sandale ya bana mike to bana mibali, to bana basi kasi tomoni ezali kitoko batie yango likolo ya sima, baza kolakisa biso batie likolo ya carreau tozali komona eza na lange oyo ya motane na pembe.

Na elili oyo baza kolakisa biso ezali ba ndako ya etage te baza kolakisa biso tomoni ngambu kuna ba ndako ya etage etage makasi tozali komona ntango mosusu ezali universite kasi tomoni na se esika ba parking ezali bamwa motuka ezali kotelema wana.

oo tomoni balakisi biso taxi vature ya moke na taxi bisi oyo ememaka bato tomoni eza ya transport kasi tomoni eza na balangi kaka oyo ya maya pondu na pembe

Awa tozali komona bamituka mibale eza koleka na nzela. Tozali komona moko eza kokende mkuna ezali lange ya moindo na mosusu eza koyakote oyo ezali egypte ya kaki tomoni na bato baza kotambola na makolo ngambo kuna tomoni banzete ya mingi na eleli oyo bazali kolakisa.

Na bilili oyo to moni ba lakisi biso ezali mutuka camion ezali ko kende. To moni liboso na ngo taxi voiture ezali. Kasi ezali ko kende nyonso eza ko kende soki wapi toyebi te.

awa tozali komona baza kolakisa biso eza likisi oyo babengi cloraphenicale gelule yangowana balakisi biso awa soki ebisaka maladi nini toyebi te kasi ezali na kati ya karton yango oyo ambalage a yango ezali na langi ya pembe na bululu kasi soki olingilikisi yango kokotana esika babengi pharmacie okotuna soki bokono nini cloraphenicale ekoki kobikisa soki oza na malade wana na bokono wana okosomba yango oke komela po obika

Elili oyo ezali na sani ya pembe, batiye na kati mbisi yako tumba, safu na kwanga. Elengi na koliya.

Na bilili oyo tozali komona awa bazali kolakisa biso ezali ba kashe oyo batika yango na papeterie na kati ya stationari nde balakisi biso na esika oyo tomoni na babuku mosusu ezali wana

Awa tozali komona ba mbisi oyo balingi yango kitoko, ezopesa posa ya kolia

Tozali komona biloko ya kolia ezali na kati ya saani oyo ya pembe, tomona biloko yango ezali biloko mingi na kati tomoni ba mbuma tomoni na ba biloko mosusu batie na kati kasi ezali ya kolia emonani kitoko eza eloko oyo ba bengi na lopoto ba fruit ya kolia.

Elili oyo tozali komona ezali ba biloko oyo ya bazali pembeni ya mayi tomoni ezali ba biloko mingi mingi ezali ba contener ebele ebele ebele na ngambo kuna tozali komona River Congo.

Na elili oyo tozali komona mwana mwasi ati misapi mibale na signe ya vey tomoni aza koseka ezana suki mingi na motu na ye ezali na langi ya moindo nde tozali komona awa.

Na elili oyo ba zali ko lakisa biso ezali motuka oyo ba lakisi biso to moni motuka yango ezali bus oyo ya monene, kasi eza na langi oyo ya mayi ya pondu na pembe . Kasi na moni ezali ya ko mema batu na kelasi po to moni batu bana kelasi nde baza ko kota na kati mingi kasi to moni na mwana mwasi moko ya kitoko penza azali ko katisa balabala azali ko kende ngambo kuna ya balabala na liboso kuna tomoni, ba matiti tomoni ba nzete . Eza na matiti mingi te, to zali ko mona na esika oyo .

Awa tomoni balakisi biso eloko oyo babengi mashine, soki esalaka mosala nini toyebi te, kasi tomoni likolo na yango elingi kozala lokola esika balambelaka eloko likolo, kasi nde tomoni awa kasi kumbona yango bakomi yango te.

Awa tozali komona ezali karto oyo eza na katikisi bakomi miltivitamine te yango wana milti-20 yango wana bakomi wana tomoni bati ba orange likolo tomoni bati na bambuma mosusu kasi tomoni ba prese tomoni bambuma mosusu mingimingi ezali kisi oyo epesaka vitamine na nzoto.

Awa tozali komona ezali stationnari , ezali papeterie oyo tozali komona soki olingi kosomba biloko oyo okuta yango na kati ya papeterie ezali ba buku babuku ya mingi lolenge mingi.

Elili oyo to zali ko monaka mwa jerekane oyo ba tekaka mafuta ya motuka na kati to moni ezali ya total nde ba zali ko lakisa biso awa .

Na bilili oyo tomoni bakomi bigger hips ndebakolakisa biso Awa eza logo oyo ya eloko songolo tomoni eza na balangi oyo motani, mosaka pe na bonzinga.

Awa tozali komona bana mibali oyo ba betaka ndembo ya mokolo balakisi biso awa ,bazali kozwa foto ya souvenire kasi tomoni balati eloko babengi uniforme na bango, tomoni balati bululu na moindo, kasi tomoni oyo ba bengi goal quimper oyo yambaka ndembo na kati ya ndako na ye ye alati uniforme mosusu ,oyo ezali na langi ya mosaka na moindo.

Na elili oyo tozali komona elenge mobali atelemi alati kitoko azalikoseke, kasi aza na suki ya mukuse suki yango ati langi oyo ezali ya mosaka makati.

Na elili oyo tozali komona sapato moko ya bana mike tomoni ezali pe na miso likolo na yango badesine lokola miso kasi tomoni eza sapato kolata ya bana mike tomoni eza na langi oyo ezali ya mosaka na bululu.

Awa namoni ezali bijouterie tomoni balakisi biso ba bijoux yandenge na ndenge oyo yakolata na kingo, misapi pe na ba montre biloko kilikili kazi oyo yakosala nzoto emonana kitoko.

Awa tozali komona ezali na kati ya bilanga tozali komona bana-klasse bazali kosala bilanga tomoni moko azali kosopa mai likoloya bilanga po bilanga ekola tomoni ba mosusu soki bazosala nini toyebi te kasi tomoni na mwana mobali moko aza komema pusu pusu wana ezali brouete pusu wana ezali na makasa likolo na yango aza kokende soki komema ngobapi toyebi te tomoni kuna pe tzomona ezali babaneneré de tozali komona.

Na elili oyo tozokomona eza ba sahani tomoni ba sahani ezali na ba fololo kasi ezali ba sahani yakoliya biloko nati.

Awa tozali komona ba lakisi biso batu bazali libanda awa soki bazali kosala nini toyebi te, kasi tomoni ba ndako ngambo na ngambo na kuna tomoni kaka eza esika ya ba boutiqui.

Awa to moni ba zali ko lakisa biso biloko ya kolia. To zali ko mona ba lakisi biso ba citron ba lakisi biso ba mange na ba voka. Ba lakisi biso ba mapera ba lakisi biso matungulu. Ba lakisi biso biloko sangolo. Ezali ba zali kotekisa.

Bilili oyo tomwendi balakisi biso okwanga ezali na kati ya saani nde bazolakisa biso awa ati yango na mesa.

Awa tozali komona ezali logo. Tomoni logo yango ezali na langi ya pembe, moyindo, pembe, bululu, na motane, ezali bendele ya mboka songolo.

Tozali komona , ezali esika moko ezali mosika na eloko babengi na lopoto ville ! tomoni ezali mosika tomoni batongi biloko wana kasi bato bazali te ! kasi ezali na kati ya zamba .

Elili kitoko moto a dessiner mwasi azo mema ba mbuma na mutu akangi kitambala. Elili yango eza na langi ya motane pe mosaka, pembe na bozinga. Kitoko penza.

Nazalikomona Esika Oyo bambengi zando zando Oyo eza Esika batekaka bilanba

Balakisi mwana mwasi alati elamba ya molayi modèle police tozali komona asimbi bague naye na loboko na téléphone kasi bazolakisa biso elongi naye té kasi tomoni atelemi aza kitoko.

Awa tomoni esika ndako moko baza kolakisa biso awa ezali mary de brazaville tozali komona batu ba bilenge mibali moko afandi mosu ya telemi bazali kosolola soki bazali kosolola nini toyebi te kasi tomoni eza esika oyo guvernema esalelaka batu basalaka na kati ya guvernema basalaka na kati ezali eloko babengi mairy de brazeville.

oyo tozali komona ezali molangi ya nini ya ya kisi oyo balakisi kasi kisi eza na kati te! tomoneka balakisi so molangi nde nde wana tomona awa.